amma'no amma'note yineemmoti babbaxitinoti amma'note uurrinsha heedhanno musilimenniti ammannote uurrinsha ortodokiseeti amma'note uurrinsha no pirotestaanteeti amma'note uurrinsha no uminsati galtanno wodhono no.

Hodhishanna hodhishanna yaa mayyaate hodhishanna yineemo woyite babaxeehu hodhishu danino kuninno makiinu hodhishi no holophilu hodhishi no farashu hodhishi no harichu hodhishi no gaalu hodhishi no duuchu dannihu hodhishu no

Safote latishsha yaa safote latishshati yineemmo woyte mannu babbaxxino garinni quchumu mereero loonsanni looso yaano caabbicho doogo waao lawinoricho uurrinshate ragani afi'nannireti.

Owante owaante yaa mayate owantete yinemo woyite mitoricho ee la`ne biifano gede asine kane uyinanita lawishaho electronksete mini widooni uyinaniti softwere caana miimore caana yinemeret yaate

Daganna maate. Daganna maatete yineemmo woyite daga yaa kiironsa haammatte ollaa hala'le amade gobba wo'me heeranno manna dagate yinanni. Maate mitto mine calla ilante mitto mine calla lophinoha mittu anni oosooti.

giwirinnaho yineemo woyiite irshshu loosono, saadate ce"ono miteeni ganba asse hanqafinoha giwirinnaho yinanni giwirinnu manchi beettira loosire galate amanyootira dancha horo aanno.

mini uduunne mini uduunne mayyat mini uduunne mine horonsi'nanniha ikkanna anga adhine ha'nannikkiho biiro haa'ne massinannikkiho mine worroonniwiinni kayiinsannikkiha mini uduunneeti yinanni kuni mini uduunni lowontanni faayyaho.

ijaara ijaara yaa mayaate ijaaraho yineemohu quchumu mereero lowo geesha hala'linshe hojja iimira fushshine minu aana minnonni mine ijaaraho yineemo.

Owaante owaanyete yineemoti mayaate mittu manchira asinani irkko woyi kaalo owaantete yinani.

sumuda sumudaho yineemmo wote sidaamu quchumi giddo nooha la'nummoro sidaamu quchumira mereeroho heeranno kunino ayiimmate mayiimma seekke xawisanno weeshshote lawishshinni loonsoonniha ikkanna ayiimmanke iso la; niha ikkiro fiine anfanni yaat.

daganna maate. daganna maate yineemmo woyiite mayyaate daganna maate yaa mittowa loonsannita mittu mini ganba yee heerannota maatete yiniro daga kayni farsha yite heedhanno manna

Baattote ofollanna dhagge ,baattote ofollanna dhagge yineemmo woyte baatto babbaxxitino ofolla afidhino xa eella soojjaato qolle la'nuummoro ilalame baatto no, gottimame baatto no yaate.

sumuda sumudaho yaa mayaate sumudaho yineemo woyiite ewelumma leelishshannoha mayiima leelishshannoha sidaamimma leelishshannoha ikkanna lawishshaho sidaamu giddo heerannohu sudamu quchumihu sumudu no kuni sumudi la'ne mayiima bada dandiinemoho.

amma'no yineemmo wote addi additi amma'note uurrinshuwa heedganno tenne gidono orthodose kaatoolike pirotestaante insara uminsa uminsati galtoomu wodho heedhara dandiitanno noonsano.

Seessa, seessaho yineemohu adi adihu seessu no, haayisi'ne xu'mine, alibaho mittore riqqine biinfanniha seessaho yinanni kuni seessi meyaterano labahurano hasisano

sagale sagale yaa manchi beettira lowo horo uyiitannotenna lowo owaante uyiitanori giddo mittete manchu sagale itiro keeranchimma afiranno, lophanno, ragu heeshsho taaltinota heeranno sagale konnira manchi beettira.

baattote ofollanna xagge baattote ofollanna xagge yineemmo wote babbaxitinoti baattote ofollanna xagge no tinino baattote ofollanna xaggete giddo mitt e lagaamme ilaalaame bagaame baatto no.

Boharani mereersha boharnia merersha yineemo woyite mayaate boharani mereershi mitimateni ganba yine hane honse intani anhani honsaniwa boharani merershati

hayyonna bude hayyonna budeho yineemo woyiite mittoricho coyii'ne egennotenni coyii'ne tirranni doogo baalantanni hayyote yiniro bude yaa mannu mittimate sumu yee woxxinoha balchoomansa agarino galtinooti.

Sumuda, sumudaho yaa mayyatte, sumudaho yineemo woyite adi adi garini loonsanniho sumudaho yaa, kunino sumudu heenonniwa mayima leellishanoha ikke danuninna hojatenni leelishawo

muuziiqa muuziiqaho yineemmohu mannu lamewa beenkanniho mittu mannu amma'note ragaanni heerannoho mittu kayiinni huuro aanno uduunne baala muuziiqaho yine woshshinanniti muuziiqaho muziiqu lame sase tiro afirara dandaanno.

daganna maate daga yaa mittowa ganba yite ikkitukkinni farsha yite heedhannote maate mittu anni mittu mini ooso ganba yite heedhannote

afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyate yinummoha ikkiro afantino gashshaanooti yineemmoti alba lawishshaho itiyopiya gashshite sainoti woyi alamete aana gashshite sainoreeti annuwa yineemmo wote gobbate annuwa ikkite dirunni seeda yanna heedhinoreeti.

minenna gallanni mine mineho yinannihu addi addihu heerara dandaano minu manchi beettira ka"imu hasatto giddo mittoho manchu dubboho gale didandaano mine galanno daafo.

maxaaffa maxaaffate yaa babbaxitinota egenno cibbine duunne mitto mine worroonnita mannu nabbawe kae egenno lexxanno gede assine worroonnita maxxaaffate yinani maxaaffa tenne giddo haammata egenno heedhanno yaate.

Biifisa biifisa yineemo woyite lowo geesha dancha ikitana tini biifisano mitoricho noo xumme aana lende nookihano lende wole asine babaxewore wore ilete la`nirr wore bifinsani.

adawu agaraano adawu agaraanooti yineemmori adawa agartannori aada assitannoreeti yaate wolu garinni gobbate aana ga'labbo uyiitannori gashshootu uurrinshuwa ragaanni higge loossannori polisete mannaati yaate.

Odoo odoote yinemoti manchi beeti raguni macishe raguni huwate afano gede asate kalitanote giddo mitete tini odoo mitoricho anfoniha macishinoniricho raguni macishinoni gedena wolu odeesano garini odeesate.

muronna laalo muronna laalote yineemmo woyte addi additi muro heedhanno murote yaa baattote giddo kaynseenna fulannoha woy murannoha laalo baala murote yinanni laalo yaa hatti muro fulte iilliteenna intanniha guma laalote yinanni

Saffote latisha saffote latishati yineemo woyite babaxinohu saffote latishi noo gede anfoomo kunino lawishshaho gashotu uurinshi widooni loosantanoti doogo woyi w.k.l heedhana

ko"atte ko"attete yineemoti lekkankera wodhine ka"anna kawa ha'neemota ikkitanna manchi beettira lowo horo uyiitanno lekkasi kinchu gane gawajjanokki gede, uulla uwe manchu hiiqamannokki gede kaa'litanota

Dadalo dadaloho yinemo woyite duuchu dani dadalo heera dandaano hakuri gidoni fanfe woliwini abine wolewa hiraniha dadaloho yinani yaate

Mininna biirote uduuncho, mininna biirote uduunchoti yineemmohu lamunku badooshu nooho minihu mine calla worre horonsi'nanniho biirote uduuneti yinannihu lawishshaho loonsanni basera heerano hakko albaani wodhine loonsaniho.

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnicho yineemmohu ee sagale intanni uduunnichi no uddi'ne ha'nanni uduunnichi no mine mannu wosinchu dayeenna ofolli hakkaanni sa'e yinanni uduunnichi no hashsha gonxanni uduunnichi no.

Faashine, faashinete yaa mayatte, faashinete yineemo woyite yana agare fulanno uduunicho ikkanna, tini faashinenno manu lowo geesha harunisanote shiima geya akatase sooridhe maro higge dayinoricho udi'nanni uduunicho ikko babaxxinore faashine yinanni

hayyonna bude hayyonna bude yineemowoyiite hayyo manna mitto tashshine biddi assine raga coyii'ne gashshinannite budeho yaa mitte daga sumuu yite insa insawa galtinota wodho noonsate yaate.

Daganna maate, daganna maate yineemmo woyte daga yaa farsha yee hala'le goro goro amade heerano mannati maate yaa kayinni mitto mine gamba yee heerano mannati.

Afantino gashanona anuwa afantino gashanona anuwa yinemori lowo geesha egenanitinori goba gashateni danchare asateni lowogee afantano

Hara daa`atonna dara hara mili milote henoyiwii ka`ne mittowa harate daa`ato la`nara hasinoniricho marre la`ate darama kayini hudete korkatini xooqate

ko"atte ko"attete yineemmoti ko"atte yaa manchi beetti lekkasira wodhe lekkasi gawajjantannokki gede kawanna ka"a hara dandaannota ko"attete yinanni ko"atte lekka baccawookki gede gargartanno

giwirinna giwirinna yaa mayaate giwirinnaho yineemo woyiite babbaxinoha laalchu loosi aana woye irshu loosi aana saadate ce"o aana lowo geesha ille fushshe loosannoha giwirinnaho yinanni.

Maxxaaffa, maxxaaffa yaa mayyate, maxxaaffa yineemoti babaxitino eggeno borreessine duu'ne mitowa woronita

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichooti yineemmohu minihu mine horonsi'nanniha biiro haa'ne ha'nannikkiha hee'noonniwa wodhine gllanniwa worranniha biirote uduunnicho yaa looso loonsanniwa loosoho challa horonsi'nanniho xarapheezunna biiro.

maxaafa maxaafa yaa egenno duune mitto mine worronita woy addi addiwa worronita haa'ne nabbawa dandaa nabbanbe egenno lexitinota afi'nannita maxaafate yine woshshinanni.

Umu danancho umu dananchoti yineemowoyite umu dananchi haransinanina seedisinani akata afirino konira umu danancho kone bbabaxewo jeelete gederichini amamande hashinani woyite lowo geya woyanno

mini uduune mini uduunneeti yineemmohu mine horoonsi'nayha ikkanna mini uduunnichi intayreti angayreeti yaa bircciqqo tire alga wonbare

Looso loosoho yineemo woyite manchu loosiriro xuma sagale dancha itano gede manchu loosiriro ayirano gede manchu loosiriro mannu ledo taalano gede asanohu mittu loosoho

Odoo. Odoo yaa mayyaate? Odoote yineemmo woyite babbaxxiwo garinni woluwiinni haa'ne wole gobbanni wole gobbara odoossinannita televishiinete ragaanni qolle iillinshannita hayyotenni mannaho kula dandiinnannita odoote yinanni.

maxaaffa maxaaffate yineemmoti nabbanbe egenno gudhinanniti nabbanbe egenno boowirsi'natanna anfoonnikkire lende anfanni gede lowo egenno cibbine duunnoonnita maxaaffate yinanni

Hara, daa"attonna ,darama ,hara yaa mituwinni hee'noniwinni ka'ne wolewa hinge ha'nannite, daa"atto yaa kayinni la'nara hasi'nonniricho la'nannite, darama urdetenni darame xoonqannite.

mininna dubbu saada mini saada yaa mine ado qaammanni intanni horonsi'nanita mini saadaati yinanni dubbu saada dubboho heedhannote manna ittannote bushate.

boohaarranni mereersha boohaarranni mereersha yaa mittorichu la'nara halchinoonniha marre la'nannite mittimatenni godo'linanni intanni anganni honsanniwa boohaarranni mereersha yinanni.

Owaante, owaantete yineemmoti mite gobba mereero mitu quchumi mereero mite assinanni kaa'lo uyinanni owaantete yinanni lawishshaho xissamohura uyinanniti owaante no bainoricho biddi assinanni uyinanniti owaante no.

Saffote latishati saffote latishati yaa mayaate mitte gobba giddo loonsanita saffote latisha doogo wayi kinchu doogo wole qolte ka`e mabiraate

Dodo`le godo`lete yineemori babaxewo dani godo`le heedhano tini godo`leno lekate kaase godo`le angate kaase godol`e teenisete godo`le wole qolte jotonete yineemiri godo`le hedhano tini godo`le danchate

daddalo daddaloho yineemmo wote mittoricho wole gobbanni marre hirre abbinoonniha wole gobbara massine qolle hirranniha daddaloho yinanni daddalu manchi beettira lowo geeshsha hasiisanno.

Dadallu, dadalloho yineemohu manchu dada'lanni e'o lexitinotta afiranni wole dogubaninno wole dikonninno hire abinoha ka'ii hire abinowinni lede sayise hire liketenni afhano manchoti dadalloho yinayihu

babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yineemmo woyiite jarku tirenniwi baxxawoo tire qolte dukkunniwi baxxitawoo dukku qole wonbarenniwi baxxawoo kuri addi addi gari babbaxxino dani uduunnichooti yaate.

Bunu minenna sagalete mine ,bunu minenna sagalete mine yineemmo woyte bunu mini hamatu heerara dandaano sagalete minino hamatu heerara dandaano konira manchu lawinosiwa marre itanonna aganore bununna sagalete mine.

Kalaqonna qooxesa lalaqona qooxesa kalaqonna qooxessa yineemori kalaqo yaa maganu kalaqinorich heerarichi manu miteeni ganba yee mine heeranowa kalaqona qooxesaho yinani.

muro murote yineemmoti baattote aana xeena ganeenna fultannota ikkitanna hakkuri giddonnino fultuha ikkiro lowo geeshsha gobbate qiindilliranna ayyerera dancha ikkitannoti murote.

elekitiroonikise elekitiroonikise yaa mayyate elekitiroonikise yineemmo wote babbaxino dani elekitiroonikise amanyooti heerara dandaanno elekitiroonikise silke kompiyuutere yineemmoreeti.

Hara daa`atonna darama hara mitowini ka`ne han`anita iilinanite daa`ato la`ara hasinoniricho la`nanite darama urdeteni wolu olini xonqanite

safote latishsha safote latishshaati yineemo woyiite mittoricho lonsanni loosira uurinshuwa mangistennite ragaanni ikke doogote looso wayi looso cabbichu looso konne baalankanni safote latishshaati yinanni

Baadi xagga baadi xagga yaa mayyate, baadi xaggati yineemmo woyte ee"e addi additi mannu laino garinni hursanoe yee amane .

roso rosoho yaa manchi beettira lowo geeshsha hasiisannoho roso rosino manchi gobba gashshanno roso rosino manchi ee danchare loosanno roso rosinokki manchi kayiinni hiittooti yiniro lowore di afanno loworinni gede'nanno.

Roso, rosoho yaa mayate roso yinemo woyite gobate lophora xinta ikkanna mana gashatenna mana bidi asine manaje ase worate hasisanohu rosoho. rosinohu duresano gashe noo yana tene lanumoro

hara daa''atonna darama hara yaa millimillote hee'noonni ka'ne harate daa''atto yaa la'nara marre hasi'nanirichooti darama yaa olu korkaatinni xooqate.

egenshiishsha, egenshiishshaho yaa mannu afinokkire afanno gede assine mittowa tuuta fushshine hala'ladu manni afawoowa worroonniha egenshiishshaho yinanni xaa yannara egenshiishsha ikkikki egensiishshaho

EJAARA EJAARAHO YAA MAYAATE ejaaraho yineemo woyite mitte uurinsha uurinshoni urinsha gidooni manu galena hose loosanoha ejaaraho yinani kuni ejaarino minu aanani minooni mineet yaate.

Godo`lle godo`leye yinemoti manichi beeti babaxitino godole godolano hagiidhani godolani oso`lani godo`lano qoleete godo`le qalete godo`le kowasete godo`le yinemoteeti.

muro murote yaa mayyate murote yineemmo wote babbaxinoricho bushshu aana uwe mure laale guma intanni gede ikkinoricho haqqa baalankanni murote yinanni muro tini addinkanni gobbate danchate.

maashshinubba maashshinubba yineemmo woyte babbaxitinnoti maashshinubba heedhanno qolteno maashshinubba yinanniti babbaxitinno wolqanni loossanno gide daahanno baawuri maashshine umo loossanno mashine hedhanno yate

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yineemo woyiite babbadhiyooricho lonsanniha ikkanna kunino kalaqo yaa hala'ladunni kalqete aana noore baala kalaqote yiniro qole hatee kalqe mereero nooha mannu gamba yee heerannowa qooxeessaho yinanni

Babbaxxino dani uduunicho, babbaxxino dani uduunchoti yineemmori duuchu dani uduunchi no Akafu, Bilawu, Qotto, Meessane kuri baalu.

biifisa biifisate yineemmoti babbaxxino garinni biifisate amanyooti no biifinsannihu xumme uyiinanni hasiishshinanni lende ka'ne wona noo xumilli aana lende seesiinse goowaho mitore wodhinanniho

Giwirinna, giwirinaho yaa mayate giwirinaho yineemo woyite babaxinoha irishu loosonna saadatr ce'o gamba ase amadinoha ikke, kuriuu gido irishu loosira dancha danch laalicho doore loosinanni gede kaalanoha giwirinaho yinanni.

Godo`lle godo`lle yaa mayate godo`lete yineemoti mannu godolanoti lekate kowasse koleete kowase marawete kowase yineemoreti.

Muronna laallo, muronna laallo yineemo woyitey muro yaa baatotte anninni fulitanno haqqe baala murote yiniro, laallo kayinni hatee murote aanninni adhine guma inteemmo haqe laallote yine woshinanni

seensille yineemmo wote addi addihu seensillu akati heeranno seensillu kuni manchu xu'manno gede manchu seesanno gede assanno seensille goowaho mitore wodhatenni angate worqe wodhatenni lende seensanni.

Sumuda, sumudaho yineemmo woyte ayimmatenna manchu beettira mayimma xawisanoha budesi leelishanoha sumudaho xa lawishshaho sidaamu sumuda la'nuummoro sidaamimma seekke leelishano sidaamu manninna weeshu.

Sumudda, sumudaho yaa mayate sumudaho yaa mayate yinumoha ikkiro mite gobbarra woyi mite uurinsharra ewellumasse leellishanoha haku sumudi te'ee uurrinshaho yine kulani gede leelishano

minenna gallanni mine mineho yaa manchi beeti goxe galannoha ikke manchi beetiti hagiidhanni gaannoha ikke moychonna xeena hoolannoha ikke dubbunni dode daye dhoose itannoha gargarannoho

agatto agattote yineemmo woyte mannu age kae dimbanno gede mannu age kae ikkeewo gede ikkanno gede loonsaniti xajje haraqe wolu qole biiraoo yineemmeri agattote yine woshshinanni

Muronna laallo, muronna laallo yaa muro baattotte winxeenna xeenna afidhe fulitanno laalloti yaate, laallo kayinni hatee muronni intanitta guma intanitte yaate

bunu minenna sagalete mini bunu mineeti yineemmohu buna ganba jaaluuddu ledo yine marre anganniwati sagalete mini sagale marre intanniwaati kuni lowo geeshsha baxisannoreetinna qole danchareeti

sagale sagale yaa manchi beettira lowo horo uyiitannota ikkite lowo geeshhsano hasiissannpote manchu sagale itiro keere afiranno jawaate lophanno lophoteno injo ikkitannoti sagalete yaate.

amma'no amma'note yineemmo woyiite mannaho uminsa uminsati amma'no no tinino feceleeqonsaati lawishshaho musilimenniti no protestaantenniti no kaatoolikenniti no ortodokisete amma'no no

sicconna badooshshe sicconna badoosheho yineemmo wote mitte gobba mereero kalaqantanno kipho hoolannoho mitte gobba woyi mitte gosa te'eewiinni badate yine horonsinanni siccohonna badooshsheho yinanni kuni siccu heereenna mannu doogimale direyaanno.

baatote ofollanna xagge baatote ofollanna xagge yineemo woyiite hakka eela sojaati widooni woye bansi widoo la'numoro babbadhitiyooti baatote ofolla no lagaame, xe"ichaame, bobbodaamee, bonnaamee, ilalaamee

Giwirinna giwirinaho yinemowoyite mayaate giwirinu irshu loosi aana seeke kae ilacha tuge loosanohona saadate ceono ganba ase amadanoha giwirinaho yinani.

Daddalo, daddaloho yaa manchu woxe eo afire wona hirino bayichinni wole dikkowa masse wona hidhiwi lede hira dandaanoha baallankanni daddaloho yinanni.

Sumuda, sumuda yineemohu mayimma leellishanoho woyi ayyimmatte xawishatti yaa dandinanni kunino lawisha la'numoro sidaamunnihu quchumu merreerro heeranohu hojatenni weesho lawanohu akatunni weesho lawanohu la'ne bada danfinannihu yaate

superimaarikeettete mirte superimaarikeettete mirteeti yineemmoti addi additi babbaxxewoo daninni loonsanniti superimaarikeettete mirte heedhanno tini superimaarikeettete mirte mannu loosire dadda'le danchare assire ka"e heeranno gede

muronna laalo. muronna laalo yaa muro uullate aana kaanseenna fultannota ikkite laalo hattee muronni intannire afi'nannita guma intannita laalote yinanni.

egenshiishshaho egenshiishshaho yineemohu egenshiishshu hiitoohu heeranno babbaxino danihu egenshiishshu kunino amma'note uurinsha ragaa assinayiihu no wolu poletiku madirake ragaa assinanni egenshiishshi heeranno.

Hara, daa'atonna, darama yaa mayate , sasunku qaali adi adi tiro afirino hara yaa mili yaate haratte, daa'ato yaa daa'atatte mittore la'nara hasinonire, darama yaa hudette korikattinni xooqqatte

Seensile, seensileho yaa xu'milu noohu aana lexine ka'ne affi'nara seennu gede albaho buudhateni angate anfire qabairateni loonsanniha seensileho yinanni.

giwirinna. giwirinnaho yineemmo woyiite babbaxxewoo giwirinnu gari heeranno giwirinnu yaa murote aana dancha amanyoote assannohu irshu aana dancha amanyoote loosannoha giwirinnaho yinanni.

mininna dubbu saada mininna dubbu saada yaa mini saada mine horonsi'nannita maala intanite ado qaamannite dubbu saada gobba heedhanote dhaqqa'minanni woye maala intaayinna intaayiikiti no.

daganna maate daganna maate yineemmo wote dagate yaa mitte gobba mereero hala'le heeranno manna dagate yinanni maate kayiinni mittu manchi ilino manni mitto mine gamba yee heeranno manna maatete yinanni.

Elekitironikise, elekitronikisete yineemoti babaxeewo garinni manu horonsiranoti caabbichu woliqanni loosanoti woyi televishiine raadoone, silke, compuutere yine sumineemerreti

looso loosu manchi beeti noo baychinni alba hige haranno gede kaa'lannosiha ikkanna loosu manchi beettira lophote xintaho manchu loosiha ikkiro lophann manchu loosiha ikkiro itanno manchu loosiha ikkiro duroo'manno mannu ledo taalanno loosu fayyaho

babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yineemmohu jarku qunbuywi baxxa dandaanno qunbu qole mixashshoywi baxxa dandaanno mixashsho qolte ka"e baanba angayhuwii baxxa dandiitanno kuni baalunku mini uduunnichooti.

adawu agaraano adawu agaraanooti yineemoti mitte gobba giddo woy mittu quchumi giddo gobbate giddo kalaqantannota hedeweelcho kiphonni mannu gawajjamanokki gedenna mannaho babbaxitiyoo woxi ba"annokki gede agartannota adawu agaraanooti yinanni.

Maxaafa maxaafate yinemowoyite gidose babaxitino egeno ganba asine duunonita egeno lexine afirate hasinanita hayyona halaale giddo amadinota maxaafate yinani.

mini uduunne mini uduunne yineemmo woyiite mine horoonsi'nanniho gobba horoonsi'nanniha dikkino mini uduunni lawishshaho diste uurritino saaxine wolu qole aagale intanni uduunneeti.

Superimaarikeettete mirte superimaarikeettete mirteeti yineemmo woyte lowo geeshsha babbaxxitino garinni haal'linshe mitto mine loonsanni uduunneeti woy loosooti kuni bisoho buudhinanniri heeranno umoho buudhinanniri heerannowati.

mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu mine calla horonsi'neemmoha ikkanna kunino gonxannihu, dophinannihu mixashsho, tire yineemmereeti.

Muronna laalo murona laalote yinemo woyite babaxino garini murona xagge laalote yinani muro kayini hati kayinsoniti gumma uyitanota murote yine woshinani.

muuziiqa muuziiqaho yaa lamu garihu heera dandaanno sirbinannihu muuziiqaho yaa dandiinanni huuro aano uduunne baalankanino muuziiqaho yaa dandiinanni muuziiqu faarsiniro faayaho.

sicconna badooshshe sicconna badooshshe yineemmo wote mitte gobba mereero hala'ladunni gibbo kalaqantannokki gede araaru gede ikke uurrinoha sicconna badooshshe yineemmo.

Muuziqqa muuziqqa yaa mayaate, muuziiqqa hiiko horonsinanni, muuziqqaho yineemohu babaxitinotta huurote uduunicho ikkanna gitareoo kirareoo yineemoreeti

roso, rosoho yaa manchu rose ka"e woyyaabbino heshsho heerannonna rosoho yaa gobbate lophote xintaho yine ammannanni konnira rosu lowo geeshsha hasiisanno daafira egenno codhate rosu danchaho.

maashinubba maashinubbate yineemmo woyiite duuchu daniti maashinubba heeshanno kuri giddo gide daakkanno maashinubbano heedhanno umo loossawo woy danancho loossanno maashine heedhanno.

odoo odoote yineemoti mittoricho anfoonika wole afinokki mannira hala'ladoho iilinshanita woy televishiinete widooni qole sayiinsanni sokka odoote yinanni.

Biifisa biifisa yineemmo wooyite babbaxxeewo garinni biifinsanni hayyubba heedhara dandiitanno kuri giddo wona noo xummenni lexxitino xumme kalanqaranna lendara hasi'niha ikkiro biifinsanni goowaho babbaxxeewore wodhatenni

Looso, loosoho yineemo woyite manchi beetti looso looss3 heera hassisanossi, looso loosikki ayyino heerra dihasisano, manchu loose itta hasisawo manchu loose udira hassisawo yaate maniha moora'nkunni

Godo'le, godo'lete yineemoti manu dodamanni haramanni godo'lanoti afi adi godo'le no, wowulote godo'le no, lekkate kaasse godo'le no, qalete godo'le no, ugette godo'le no.

owaante owaantete yineemoti miturichira hasiise noorichira kaa'lo assate garinni loonsaniricho woye assinanniricho owaantete yinanni awaante manch beettira lowo geshsha hasissannota ikkitanna

Daaganna maatte daagatte yinemo wooyite kiironsa haamatte mitto qacha woyyi olla amadde heeranno maanatti maatte kaayinni mittu anninni illamme mitto minne loophe mitenni heeranno manatti

sumuda sumudaho yaa mayyate sumudaho yineemmo woyte mitte gobbata ewelumma leellishshannoha ikke quchumu mereero heerannoha lawishshaho hawaasa heerannoha lamu quchumi giddo nooha sumuda la'nummoro buuxa dandiineemmo tenneno

owaante owaante yaa mayaate owaantete yineemoti mannaho hasiisinore irko woye kaa'lo assinannita owaantete yinanni manchu owaante afiriro lowo geya alba xawanno

bunu minenna sagalete mine bunu mineeti yineemohu buna anganni mineeti sagalete mineeti yineemohu sagale intanni mineeti kuni mini sagale duunbe intte mitteeni maatete ledo gamba yinanniwaati.

Electronkse electironkse yaa mayate electronkse yineemo woyite adi aditi elektronkse no kuri gidoni silke compuyutere televzinena raadone yinemori kuri baalu elektronksete.

safote latishsha safote latishsha yaa mayaate safote latishshaati yineemo woyiite mitte uurinshuwa mereero safote latishshi hasiisanno doogo, caabichu, wayi.

Hayyonna bude, hayyonna bude yineemmo woyte hayyonna budu babbaxxinohu heerano kuni hayyonna budeho yineemmohu manna gashate egennoti yaate ,hayyo yaa mitto coye coyi'nanni woyte hayyotenni coyi'nanni albidihu assana la'nonite yaate.

superi marikeettete mirte yinemmo woyte babbaxitinnoti superimaarikeetete mirte heedhanno kuri giddonni eee sagalete horoonsi'nanniti agattote garinni mannimate buudhinanni gari horoonsi'nanniti hakko duunantanno

Biifissa, biifissa yaa mayatte biifissate yineemo woyite mittoricho noo xu'me aana lexxitino xu'me uyinanitta lexxitino seessa uyinanita biifissa yinanni manchi beettirra biifa hasisanosi goowaho afire wodhatenni woriqqe daradadhatenni

Ama'no, ama'note yaa duucha ama'no no, oritodokisete ama'no, musilimete ama'no, katolikkete ama'no, buddizziimete ama'no yineemeri heeranna kuri amana uminsa uminsara galitinoti wodhonna

mini uduune mini uduuneeti yineemohu mannu gamba yee heerannoha ikkanna mini uduuni lowo gashsha hasiisanno mini uduuni mine hose gale intaniha ikkanna gondhaniha , ofolinanniha ikkanna lowonta asse

poletika poletikaho yaa mayyate poletikaho yaa manna gashshinanni hayyonna egenno ikkitanna kuni poletiku noowi lowo egennonninna lowo hayyonni loonsanniwaati poletiku yaa danchaho.

seesa seesaho yaa mayaate seesaho yaa dhumme lowota afiranno gede mittoricho assate mucci yee dhu'manno gede la"aaha baxisanno gede halchishanno gede assinanniha seesaho yinanni.

haranna daa'atonna darama hara yaa mittowa ka'ne ha'nanni harinshooti daa'ato yaa la'nara donde marrannirichooti darama xoonqe ba'ne ha'nanniwaati

hara daa''atonna darama hara yaa mittowii hee'noonni qooxeessinni ka'ne harate daa''to yaa la'nara hasi'nooniricho marre la''ate darama yaa urdete woy wolu korkaatinni xooqate.

Mini uduune mini uduunet yinemohu mine calla horonsinemoho gobara haane hanemokiho yaate mini uduuni sagale intemori lawishshaho mixasho yinana.

Murona laalo murona laalote yinemoti mitto su`mano afidhuro muro yaa batote aana xeena ganena winxooni wixi fulate laalo qolte jaku wixi gidoni winxena fulanoha laalote yinani.

daganna maate daganna maate yineemmo wote mitto qacha amade ollaa wo'me heeranno mannaati maate yaa kayiinni mitto mine ilame lophe mittu anninna ama oosooti.

poletika poletika yaa mayyaate poletikaho yineemmo woyte manna gashshate egenno giddo mittete poletiku kapho di ikkewo manna giwaminoha ikko gamba yite noo batinye daga ammansiisate dandootilla

baadi xagga baadi xagga yuineemmoti addi addi baadi xagga no tinino egennote fullankenni assinannita ikkitukkinni mannu assanna fiixu assanna ronsoonnite manchoho xisso hursano hursa hoogano dandiitannote haqqunni loonsoonnite.

Ama'no, ama'no yaa lowo geesha danchate, ama'no manchi beeti hasisinoenna anera woyinoe yee maga'ne kuumbuule heeranota ama'note yinanni, tene gido musilimetinno protesitantenita oritodokiseno

Murinna laalo, muronna laalo yineemo woyite babaxitinoyi muronna laalo heedhano kuri gidonni muro yineemoti xeena ganeenna baattotte aanninni fulitanote laalo guma intanite

daddalo daddaloho yineemmohu manchu lophara umosi woyyeessara wolu manni ledo taalamara loosirannoha daddaloho yineemmo daddalu noowa manchu hagiidhe dancha looso loosanni keere heera dandaanno.

Sumuda, sumudaho yineemohu babaxinohu ewellu'mate mayimma xawisanoha ikkana kunino quchumu gido heerana lawishaho siddaamunniha adhinumoro sidamimate mayimma weeshote akatinni leelishano

Odoo, odoote yinnaniti battinyu manni afano gede wolewiyi afinonni hedo halashine ka'ne televisionete waana kulanita baalaho iilli'nshanni sokka odoote yine woshinanni yaate.

giwirinna giwirinnaho yineemohu babbaxino looso loonsanniha ikkanna roorenkanni irshu loosi aana ille aanohanna saadate ce"o aana ille ee loosannoha giwirinna yineemo giwirinnu aanno horo tenneti yine kullanikita ikkitanna

seensille seensilleho yaa mayyate? seensilleho yineemmo wote manchu noosi xumme aana lexxe goowaho birra wodhatenni angate worqe wodhatenni haranno.

Godo'le, godo'lete yineemotti yaa mayate, godo'le yaa manu hagiidhanni gado'lanotta kawa ka'a higanni godo'lanotta gofo'lete yinanni, godo'le qolleete godo'le kaasete godo'le no

Booharani mereersha boharani mereersha yaa mayate booharani merershat yinemowoyite mare ka`ne mitimmate ganba yine ofolinani ofoline hasanbani honsaniwa hedo soorinaniwa ku`u ku`uii ledo danchare coyiranowa booharani mereersha yinani.

Baatote ofolanna dhagge baatote ofolanna dhage yineemo woyite baatote adi aditi ofolate dhage noose togo yinemo woyite ilaalame baato xeichame lagaame baato yinemoreet.

Biifisa yineemo woyite biifisa yaa mayate, biifissa yaa mitoricho noo xu'me aanna lende ka'ne uyinanita lexitano xu'me uyinannita rooritino gede asinanitta goowaho babaxiwore wodhate angate babaxiwore wodhate asinanita biifisate yinanni

Booharanni merreerrisha, booharanni merreerrishati yineemmo woyite, sagale intanni buna anganni wolerr godo'linanni lawishaho puule'o laweyoore godo'linanni karambula'o laweyoore godo'linanni ofolinanniwa booharanni merreerrisha yinanni.

Muro, muro yaa baatote anini fulitinota ikkitanna tini murono babaxiworichira horonsinanite xeena ganeenna battote wixxa ikke fule manu horameessa ikke heeranno gede caa'lenna mi'ne heeranno gede kaa'litano

seesa seesa yaa xumme lexxate ,woyyaawate, anfire buudhate, dana biddi assirate, hayiishirate, xu'mate yaate.

Dagana maate dagana maate yinemoti mayate daga yaa adi adi oliira farsha yee ha`lale herano mana ikiro maate yaa mayate maate yaa mittu mini gidoni lophino manaat.

Giwirinna, giwirinaho yineemo woyite babaxiwoo loosi aana loonsanniha ikkanna, kuni giwitinninno manu irisha loosiratenna saada ce'irate horameessa ikkano gede doore doore ka'e dancha dancharicho aanoha giwirinnaho yinanni yaate.

safote latishsha safote latishshaati yineemo woyiite mittoricho balaxote assinanni looso lawishshaho mittu quchumi woye mite gashshootu gidoonni higge loosantanno loossa doogo, cabicho wolootuno hatoore labbaareeti.

daddalo daddaloho yaa manchu loosire galinnoricho woluwiinni hire masse wolewa hira dandaannoricho mitte dikkonni hidhinoricho lede hira dandaannoricho daddaloho yinanni.

poletika yaa mayaate poletikaho yineemo woyiite mittoricho mannu giwamanokki gede kipho kalaqantannokki gede gashshootu ragaani gashshine hee'nooni manni anaanni horonsi'nannita hayyona egenno poletikaho yinanni yaate.

mininna biirote uduunicho muninna biirote uduunichooti yineemohu minihu mine horonsi'neemoha ikkanna biirote uduuneeti yineemohu biirote calla horonsi'nanniho anga adhine ha'nanikkiho gobara haa'ne fushinay horonsi'nanikkiha biirote uduune yinanni.

Seensile, seensileho yaa mayyate, seensileho yinuummoro no xumme aana halashine lendanta xummete aana affi'nannitta wole xumme seensileho yineemmo kuni babbaxxewore buudhate riqate horonsi'neemmote.

umu danancho umu dananchooti yineemmohu ee manchi beettira nooha ikkanna kuni umo seedisiratenninna haransiratenni egennaminoho umu dananchi haransi'ne mudhine biifisi'niro lowo geeshsha dancha ikkanno.

godo'le godo'lete yineemoti addi additi godo'lete daninna addi addi akata afixinoti godo'le no tenne giddo godo'lete yineemoti mitte qoleete, ugete, koyaasetenna tiitiyote, womilote

Daganna maate, daganna maatte yineemo woyite dagate yaa lowo manati ha'la'le ka'e mitto qooxxeessa amade heeranno manati, maatte yaa kayi mitu mini mana maattette yinanni.

Hayyonna bude, hayyonna budeho yineemo woyitte babaxinohu hayyonna budu heeranno hayyo yaa mana seekkine biifinse ka'ne coyira ragunni coyi'ne hayyottenni coyi'ne mana gashinanni garati, budeho yaa mitimattenni heerrano daga mereerro wodhino wodhooti

agatto agattote yineemoti babbadhiyooricnii loonsooniti mannunita surre seekite amadde ka"e gashshitanno tini haraqe, wole biiru yineemereeti yaate.

Roso rosu manichu beetira gobate xintu lophora lowo kaaloshe aanota isilaanchu rosi widoo ige manchu lowo geya dancha ikinotana mnau ledo hosate woyyo afirino.

Elekitironikise, elekitironikise yaa babaxitiwo woliqanni horonsinaniha ikkanna xa lawishaho mito mitowa amaxiwotta silike compiwutere mine wore horonsinanitta televishine

Adawu agarano, adawu agaraano yineemori ayee'oti hiitoreti, adawu agaranoti yaa mite gobbara ga'labonna keere uyitanoreeti manu garinni yaate, hato yine hendanni

Looso loosoho yinemohu manchu loose umosi woyesarana gobba woyesara jawaate losanoha loosoho yinani manchu loosiro umosino gobano woyeesa dandaano.

Adawu agarano, adawu agaraanoti yineemoti gobbate keere galabo uyitanore ikkite gaashottu uurinshuwa widooni higge loosanore adawu agaranoti yine woshinanni

muziiqa muziiq yaa mayyate muziiqaho yineemmo woyte lamu gari muziiqi heerara dandaanno huuro aanno uduunnina wolu qollle woy zefene woy faarsote yinnanniri heera dandaanno kuri lamunku giddo huuro aanno uduunni heerara dandaanno

Odoo, odoote yinemoti mite gobanni wole gobba tarreessinanitta, maccishinoniricho noo gedeeni wolewa iilli'nshanita , hincilalindhe woyi televishinete gidoonni leeli'nshanitta odoote yinnanni odoo manchi beetira

ko"atte ko"attete yineemmoti manchi beetti lekkate wodhe harannota ikkitanna tini ko"atteno lekkanke gawajjannore kinchu ganannannokki gede gufichu ganannokki gede gawajjannokki gede kaa'litannote

sagale sagale yaa manchi beettira lowo horo uyiitanno, sagale itikki manchu heere diafanno, sagalete yaa taaltino lopho afi'nanni gedenna keeraanchimma afi'nanni gede lowo geeshsha kaa'litanno yaate.

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichooti yineemmohu minihu mine horoonsi'nanniha calla biirote uduunnichooti yinannihu loosu basera mangistete woy gashshootu owaataasincho widoo hinge ka'ne loonsanniha biirote uduunneeti yinanni.

sumuda ,sumuda yaa mayyaate? sumudaho yaa mitte gobbara ewelummase leellishshannoha danunni ikkirono uurrinshunni leellishshannoha ikkara chaalanno, lawishshaho sidaamu quchumi giddonni noohu sumudu la'nummoro sidaamimma leellishhsanno.

Dadallo, dadalloho yineemohu manu mitowinni lowo woxxi hire haki saewo woxe afirara yee wole gobay abe wole goba haare hare woyi hatte gobbaranni hidhinowinni shiimare lede hiranoha dadallo yinanni

Sumuda, sumudaho yaa mayimmabewellimma leelishano ikke danunmi ikko uurinshatenni lowo geeya baxanoha ewelumatte xawisancho sumuda yine woshinanni yaate

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwaho yineemmoti mayyate? kuni ee mitte gobba giddo lowo geya egenante gobba gashshite loossinoreeti.

hodhishshanna yaa mayaate hodhishshanna yineemohu mannu mittowiichini iilara hasirinowa rahe iillanno gede kaa'litannota haroo yanna ikkito albi yanna hodhishshaati gaalu woye kaameelu.

Daganna maatte, daganna maattette yineemo woyite mayate, daga yaa adiyi farisha yee gobba amade heeranno manna ikkiro, maatte yaa mito mine hagidhanni gamba yee heerano manati

Babaxino dani ifuunicjo, babaxino dani uduunicho yinannihu maati, babaxino dani ufuunichi hiitoho yinumoha ikkiro mine horonsineemo ufunicho callaho.

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichooti yineemmo wote mini uduunni mine calla horonsi'naniha, biirote uduunnichi biirote calla horonsi'nanniho kuni lamunku uduunnichoho horonsi'nani gari babbaxanno.

giwirinna giwirinnaho yineemohu baxino garinni loonsanniha ikkanna saadate ce"o no irshunni loosu no miteenni gamba asse amadinoha giwirinna yinanni.

seensille seensilleho yineemo woyiite mitte noo dhumme aana ledhitino dhumme ledate yine loonsanni loosi giddo mittu seensilleho manchu beetti seesannohu dhummete aana dhumme ledhara lede biifara afire albbaho buudhe angate afire buure

Mininna dubu saada, minina fubu saada yineemo woyite mine horonsineemote, dubu saada dubboho horonsineemotte yaano mana ittanotino hredhano miniti kayini roorrenka horote horonsineemote dubbuyite roore

Borrote uduune, borrote uduuneti yineemmori hiittoreti, borrote uduuneti yaa biire, irsase, choke yineemmoreti.

Rosu, rosoho yineemo woyite manchi beeti lophano gedenna manchi beetti lophote eggenotte gabatte xinitaho yinanniha rosoho yinanni manchu roso rosiro woyyanno manchu roso rosiro biifanno, manchu roso rosiro gobba gashano rosu danichaho

Minenna galanni minne, minu galaniho uduune wodhinaniho, arisho caalinaniho xeenna holinaniho, moyyicho garigadhinaniha mineho yinanni, mine kinchuyino minayi

looso loosoho yineemmo woyiite addi adi huluullo dafirino loosu manchi beetti loose ka"e umosi woyyeessawo gedenna gobbate soorro abbari giddo mittu loosoho

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yineemmo wote yaa mayyate kalaqote yineemmoti baalanka uullate aana heerannoha kalaqoho yinummoro qooxeessu kayiinni hattee kalaqo giddo gamba yee heerannoha qooxeessaho yinanni.

Roso, rosoho yaa eggeno duu'ninaniwa woyi gudhinaniwa gobate loohora xinta ikkinore afinaniwa rosoho yinanni, manchu rosiro gabbano gadhano manano gashano lowo eggenno affiranno

muuziiqa yaa mayyaate? muziiqaho yinayiihu babbaxxeyo danihu muziiqu heerara dandaanno tirono duucha aa dandiinanni ani kayeenni yeemohu muziiqaho yaa huuro aannoricho callaho

daganna maate daganna maatete yineemo woyiite daga yaa addi addi quchumira addi addi gobbara farshsha yee hala'le heeranno manaati maate mitto mine gamba yee mittu manninna anni oosooti.

Baatote ofolana dhage baatote ofolana dhage yinemowoyite baatote adi aditi ofola noose baato xeichame baato no baato lagaame baato no baato ilalame baato no baatote adi adi dhage noose.

tuqu xadooshshe tuqu xaadooshsheeti yaa mayyaate tuqu xaadooshshi manchi beettira hasiisannoha ikkanna tuqu xaadooshshi manchu kawanna ka'a haranno gede ikkanni noore uullate aana la'anno gede telegiramete yutuubetewanna ikkanno gedeeti

faashine faashine yineemoti addi addiri faashinete akati no tini faashineno miten mite yanna hadhe dagganoti udirate faashine no, itate faashine no, godo'lete faashine daganno yaate tinni haroo haroo yanna mereero ikkitanno ikkito faashinete yinanni

seesa seesaho yaa mayaate seesaho yaa manchu hayiishire, uddiree, itee, age biifannota seesa yine woshshinanni ani xa seesa baxeemmo lowo geeshsha.

Minenna gallanni mine minenna gallanni mine yaa mayyaate? Kuni gallani mineet Xeena hoolannoho Arrisho hoolanoho Haqqunni woy kinichun minooniho minu aanaanni qolle minooniho manichi beetta hasiisanno

hodhishanna hodhishanna yaa mayyaate yinummoro hodhishanna yaa mittorichcho noowiinni donde ha'nanni gede jawaante iilllinanni gede kaa'lanno woyi farashsho woyi kameela woyi horophilla

odoote yineemmoti mittu manchi macciishshinore afinore ragunninna adhinore wole macciishshannohura ragunni sayiisa dandaanno ssokka daabbukkinni iillishannoha ikkiro odoote yinanni.

Elektironikise, elektironikisete yineemoti babaxitinoti elektironikise no, xa lawishaho mitu mitu manu amadr horonsiranoti silke, kompuwutere hatono woluno kiyiboorde yineemori baalu elekitironkisete

daddalo daddaloho yineemmohu manchu beetti dadda'le woluwiinni hire haare abbinore wolewa masse hire lexxitino saante afirannoha baalanka daddaloho yineemmo.

Supermarkeetete mirte supermarketete mirteti yinemowoyite halaladu mini gidooni loonsani looso ikek umoho buudhinayire manimate buudhinayire duunaniwati.

Looso loosoho yaa manchu hagidhe manchu lowo geesha dancha looso loose herano gede manu ledo taltewo heesho manu ledo taltino hosho hosa dandaano gede kaa`lanoha loosoho yinani yaate.

elekitiroonikise elekitiroonikisete yineemo woyiite babbaxiyo daniti elekitiroonikise hedhanno tini elekitiroonikiseno mannu hiitotero afanno gede silke, komputer, televishiine, rediyoo yineemoreeti.

Babaxino dani uduunicho, babaxino dani uduunicho yineemo woyiteno adi adihu uduunu akkati no kuni, udinani uduunicho, mixxasho uyitanotta zayine di, uyitanno, zaayine uyitanotta jooke di, uyitanno, jooke uyitanotta biricciqqo di, uyitanno

Faashine, faashinete yineemmoti babbaxxinorinni loonsonnitta ikkite udi'nanni uduuncho ikko intannire yanna agadhe dayinoricho faashine yinanni, tini danchate udirate mayi coyinino.

Odoo, odoote yaa mayate, odootte yinnemoti manu wole gabbara nootta maccishantinotta noo garinni haarre wolewa galichanotta televishinette raganni woyi giddonni qole hi'ncciilalinsheenna la'neemotte odoo

Adawu agaraano, adawu agaranno yineemoti lawishaho mangisitete widooni hige uuritinotta ikkitanna gobbate ga'laborra yine woronnitta ikkittanna gobbate keere agaritanoreti

Hayyonna budde, hayyonna budde yineemo woyite mayyatte, hayyonna budde yineemo woyite babaxinoricho eggenote coyi'ne mana taashine bidi assini ikkiro, budde yaa kayinni Manu sumuu yee wodhinoha Manu kalaqinoha buddeeho yinanni

Rosu rosoho yaa lowo gesha danchaho rosu gobate lophora xintaho ronsohu gobba gashano ronsohu lowore loosano ronsokihu mamini gashano gobba ronsohu gashena herano woroni ikinina.